Ma eni cal tye lugwe odilo ma gitye ka tuko odilo aneno gitye ka laro odilo oruko cokci ma pink olingo macol ki war matar olingo ma pink cuwal macol olingo ma pink ci dong tim mukeneni cokci matr cuwal matar olingo ma blu.

Man enini cel mola mola me cing aneno layubune nyo lacatone oketo mukene cinge mukene tye ki oonyo i tebera mo i di ot

Eni kono tye dako ma oruko bongo dako man bedo calo ojong ma orwatte ki lakwat dyegi mo ladi piny man bedo calo

Man eni gang mo ma ki inenona aneno calo ganga kwan dok cal eni kmako cal ka ma kitedo iye jokon aneno yen tye inge eno ma kiduro yen me tedo ot enoni nen ot jokon ki anyim kenyo tye bongo ma kimoyogi iwi tol.

Man eni man lilo lilo maki weyo maber kiyubo maber kiyubo ma obwor mako rec.

Man eni cal co aryo ma gitye i dye nam i yey ma gitye ka makorec dok cal man nyuto laco acel tye ka cero yeya ki dong acel obayo obwo i pii me mako rec.

Man eni cal muni muni mo ma gugure gubedo iwi meja mo dong byek ma mega tye ni lutino kwan nyo gitye ka cokke mo ki ladit mo acel nyo lapwony mo.

Man eni cal dogi pii mo cal dog nam ma cok ki bad got mo ma kityo kwede me namu ma ka ineno dano mapol ata ma gitye iye ka namu ma kune gitye ka namu mukene tye i te ambrela.

Man eni dukan kama kicato i ye jami tekwaro nyo cal omak ka in imito me ketone i odi me wilone dok kan ma orube tiko map me Uganda me Africa meno jami calo otiko mabito oluru ki dok jami mogo jami myel.

Man enini cal omeri madit matye gutingo ter madongo omeri man dong kiketo ter madwong i ye dong tye ka kwango ne i lobo mukene.

Man eni mutoka taci ma tingo mere dano me cene iye tye dano ma luwot ma iwie ma gutweyo iye te gutweyio iye kabuto, kodi layata, tyen taya ki te mogo mapadi padi.

Eni cal pundi bao ma romo gin angwen ma gitye i wi ot ma kiyubo i dog nam mo ineno i eni ot namu ma kitye ka guro dong wiye.